Baasso dichcha yaagiyogetti issi heeran de'yaa asa duussa injeyanassi koshshiyaa ogiyaa, haattaa, xompiyaa luxetta keetta, payatteta keettaanne haratta gididdi issi asassi woykko issi dere asassi hachchi hachchi duussawu koshshiyaabatta.

Elekktronikke miishshata yaagiyogeeti issi asi kushiyan oykkiyo silkkiya, soon qummaa kattiyo buqurata, kattay mooreettenaadan naagiya pirjjiyaappe biidi hara soon allaxxanaassi koshiya dumma dumma miishshaatanne qummaa kattanassi go'iya dumma dumma buqurata xaaxi waaxin oyqqidaaga.

Tukke keettaa yaagiyoogeeti dumma dumma nu heeran erettiyabata gidida tuukkiya, maattaanne hara michchiyabata penttissidi bayizziyo keettata. Quma keettata yaagiyogeeti qassi qan'iyaassi laaxaassinne kawuwassi haniya dumma dumma wogaanne zammana qumata kattidi miishshan bayizziyo keettata.

So miishshaanne ooso keettaa miishshaa woykko buqurata yaagiyogeeti so giddon qumaa kattanawu, uttanawu, xiskkanawu issi issibata oottanawu maaddiyageeta. Ooso keettaa buqurata yaagiyogeeti qassi ooso keettan dumma dumma oosotussi kaafiya uttiyo oydiya malatiyageeta.